Imikhuhlane eminengi engahlasela abantu iyeneliswa ukukhangelwa njalo akhona amadokotela labongikazi abafundele leyo mikhuhlane balimukisa uzulu ngokuthi sokulomkhuhlane ozayo ukuze bancedakale kumele bathole uncedo ezibhedlela.

umuntu uyavikeleka emikhuhlaneni engabe isikhona ngokuhlatshwa ijekiseni ezavikela lowo mkhuhlane ongabe usuzwakele ukuthi uyeza kumbe osukhona kwabanye abantu

Abezempilakahlle balakho ukwazi imikhuhlane engahlasela abantu, njalo. babuye babekwazi ukuthi bangayivijpkela kanjani, ngokunika abantu imithi yokuvikeleka.

Imikhuhlane enjenge BP khensa imikhuhlane yetshukela leminye imkhuhlane ehlasela abantu asebekhulile abantu bayafundiswa ukubana beziphathe njani nxa sebethe baba lemikhuhlane enjalo kuqakathekile ukulalela imfundiso ukuze umuntu aphile

Ukufunda ngokuthi imkhuhlane etshiyeneyo ithathwa kanjani njalo njani lokuthi ivele ivelela ngaphi, kuqakathekile ngakho ke ezibhedlela abafundayo bayafundiswa ngokuba imikhuhlane ivela kanjani ivelela ngaphi lokuthi ingavikeleka kanjani.

Omongokazi bayazama ukulandelela imikhuhlane bekhangela indlela ezokuvikela imkhuhlane engahlasela abantu. Yikho abantu kufanele basondele eduze lezibhedlela ukuze bavikeleke emikhuhlaneni engabahlasela.

Abantwana kuqakathekile ukubana baye kwezempilakahle ukuze bavikelwe emikhuhlaneni etshiyeneyo, kumele babambisane labezempilakahle nxa bethe babizwa ukubana bazoyelatshwa imikhuhlane ezayo kumbe kuvikeleke ukumemetheka kwayo.

Ezibhedlela kuba lesikhathi lapho omongikazi labo dokotela behlangana lezigulane bezichasisele imikhuhlane engabahlasela ingabe ngesikhona kumbe engakangeni. Esisaziwa ukubana isikhona kwezinye indawo .Kuqakathekile ke ukubana abantu bafundiswe ngaleyo mkhuhlane .

Kulamagcikwane amanengi aza lemikhuhlane etshiyeneyo ngakho ke kufanele abezempilakahle benelise ukulandelela amagcikwane atshiyeneyo babekwazi ukubana leligcikwane liletha umkhuhlane othile bavikele ke abantu.

Kuqakathekile ukufaka amagwaliba ezindaweni ezitshiyeneyo ezinjenge zibhedlela kumbe lapho okutholakala khona umphakathi ukuze babekwazi nge personal hygiene . Bafunde babekwazi ukubana kumele baziphathe njani .

Omongikazi labodokotela kuqakathekile ukubana bafunde ngemikhuhlane engahlasela ilizwe lonke jikelele Kumele babekwazi umkhuhlane ongabe usumemetheka endaweni ukuze balimukise abantu ukubana bahlale bekhangelele ukubana kulomkhuhlane othile osukhona

Abasakhulayo bayafundiswa ngendlela okumele baziphathe ngayo. Ngakho ke bayahlangana, kungakhethelekile umbala, bahlangane bafundiswe ngezintu abangahlangana lazo empilweni okukhangelane lezempilakahle.

Elizweni lonke jikelele abantu bayafundiswa ngezempilakahle bahlanganiswe abantu ukuze bafundiswe ngezempilakahle ezitshiyeneyo ezingahlasela umhlaba wonke jikelele.

Kuqakathekile ukubana abafundele ezempilakahle bahlangane labakwamanye amazwe bafundisane izinto ezitshiyeneyo. Ilizwe linye ngalinye lilakho elikwaziyo ngezempilakahle ngakho ukuhlanganela kuncedisa ukubana abantu babe lolwazi olunengi.

Abantu kumele bathole amanzi ahlanzekileyo awokunatha ukuze wonke umphakathi wenelise ukusebenzisa amanzi ngendlela efaneleyo. Amanzi yimpilo ngakho kuqakathekile ukuthi abantu benelise ukuwathola ngazo zonke izikhathi.

Umama uyahlatshwa ijekiseni lapha evikwelwa emkhuhlaneni ingane yimikhuhlane esimemetheka ivevela kwezinye indawo ngakho ke umama uyahlatshwa ijekiseni ukuze avikeleke abelempilakahle.

Amanzi ahlanzekileyo aqakathekile empilweni zabantu ngakho ke abantu bonke kumele benelise ukuthola amanzi aphuma kuhle njalo ehlanzekile ukuze impilo zabo zingabi sengozini zokuthola imikhuhlane ememethekiswa ngamanzi angalunganga.

Izivakatshi ezivela kwamanye amazwe zinika abantwana ukudla okuzaba ncedisa .Bakhona abantwana abathwele nzima abangenelisiyo ukuthola ukudla okweneleyo ngakho bakhona abantu benkosi abazimiseleyo ukuzoncedisa izimuli elizweni.

Kuqakathekile ukufunda ngemikhuhlane ehlasela amanye amazwe, ngoba umkhuhlane awulakuthi uvela kuliphi ilizwe ungeqa ingena lakwelethu ilizwe. Ngakho ke kuqakathekile ukufunda ngemikhuhlane evela kwamanye amazwe.

Abantu kumele bahlale beqaphele njalo belolwazi lemikhuhlane ekhona etholakala kwamanye amazwe ukuze bahlale beqaphile ukubana lowo mkhuhlane nxa ufika kwelabo ilizwe babekwazi ukubana bazincedisa ngayiphi indlela.

Abaphatheke kubi engqondweni bayadinga labo ukuthi bathole uncedo kwabezempilakahle, bathole uncedo ebantwini abaphila labo ukuze labo babalwe njengabantu njalo baya yanelisa ukuthola amaphilisi okulalisa lowomkhuhlane.

Umuntu ophatheke kubi engqondweni uyenelisa ukugcinakala aphile njengabanye abantu okudingakalayo yikuthi athole uncedo ezibhedlela alhiwe amaphilisi azalalisa lowomkhuhlane wengqondo.

Banengi odokotela abafundela ezempilakahle bekhangele engqondweni zomuntu ikakhulu labo abaphatheke kubi engqondweni , bakhona odokotela abakufundeleyo abanelisa ukubana umuntu ohlutshwa zingqondo welapheka njani ukuze aphile nje njengabanye

Imfundiso ebantwini abahlukumezekeleyo ngasengqondweni iqakathekile ukuze benelise ukuphila njengabanye. Akhona amaphilisi okulalisa umkhuhlane wengqondo.

Nxa umntwana esethe waphambaniseka engqondweni kuqakathekile ukumgijimisela ezibhedlela ezibona ngokwengqondo, athole uncedo ngokuphiwa amaphilisi azalalisa lokho okumhluphayo aphile nje labanye.

Ama red blood cells ayasebenza kakhulu emzimbeni ikakhulu kubomama okumele nxa benga bebesidla badle okule iron kunengi ukuze kungaswelakali i iron emzimbeni wabo.

Abantu ababhekane lokukhathazeka engqondweni bayakhuthazwa ukubana bayebona abezempilakahle abafundele khonalokho ukuze bancediswe labo baphile phakathi komphakathi bethole uncedo olufaneleyo

Umuntu ophathekileyo engqondweni uyenelisa ukuphila labanye ngokutholiswa amaphilisi aqondane lalokho okumhluphayo ngakho abantu abakhathazekileyo engqondweni bayakhuthazwa ukubana bahambe ezibhedlela bahambe lemafamasi bayethola imithi eqondane lalowomkhuhlane.

bakhona abantu abafundela ngokwenqondo abafunda babe kwazi ukuthi inqondo zomuntu zisebenza kanjani lokuthi nxa umuntu engani sephambanisekile enqonweni udinga aphi amaphilisi ukuze aphile kahle yikho ke abafundi bayafunda sibili baze bafike kubanga lonalelo

Indawo zempilakahle ezinengi zakhekile njalo zihlanzekile ungeke ubone ingcekeza kuleyondawo ngoba abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi ingcekeza ingatholakali ukuze abalande ukuzosiliswa bengabanjwa ligcikwane elivela engcekezeni.

Kusesibhedlela lapha. Ubaba obambe isihlathi ukhanya ekhathazekile. Udade ombambileyo eceleni lapha uyamtshela ezama ukumnceda ngohlupho alalo ukuthi angaluphatha kanjani ukuze angaphambaniseki kumpilakahle yakhe.

Indawo zokwelaphela izigulane kumele zihlale zihlanzekile njalo zibelezinto eziqondileyo ezinjenge wheelchair, okokuthi nxa isigulane sisiza singenelisi ukuzihambela, sithathwe ngewheelchair siyefinyelela lapho esizathola khona uncedo.

Indawo zokwelaphela abantu kummele zihlale zihlanzekile njalo zibukeka. Nxa kuhlanyelwe iloni izigulane ziyenelisa ukuphumula zitshaywa ngumoya endaweni eqandelelayo, ngakho kummele zihlale ziphatheke kakuhle.

Izibhedlela ezinengi ziyenelisa ukugcina abantu ezibhedlela njalo beselatshwa bephiwa imfundiso ngalokho okungabe kubakhathaza kumele kuhlale kuhlanzekile endaweni abahlala kuwo bencediswe ngemfundiso yezempilakahle.

Ezibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile kukhangeleka kukuhle ukuze izigulane zingathathi amagcikwane ngoba indawo evakatshelwa ngabantu abanengi kunengi okungenzakala ngakho kumele kuhlale kulanzekile.

Kwezempilakahle kuyadingakala ukwazakala ukubana umuntu umude okungakanani ukuze kubonakale ukubana okungamhlasela kungabe kusenziwa yibududla bakhe yibude bakhe ngakho kuqakathekile ukubana abezempilakahle babekwazi ukubana umuntu ukhule okunganani.

Abantwana bayafundiswa indlela yokulalisa umutnu ikakhulu nxa ethe wafeyinta kumbe elohlupho uyalaliswa ngendlela efaneleyo eqondileyo izandla zilendlela yayo yokubekwa ukuze ayenelise ukuphaphama kuhle.

Ukufundela ezempilakahle kuqakatheke kakhulu ngoba nxa usuthe wafunda uyanceda uzulu uncede imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ukwelapha abantu bathole impilakahle ngakho asambisenini abantwana bayofundela ukuba ngomongikazi bayenelise ukunceda impilo zabantu emhlabeni.

Izigulane ziyakhuthazwa ukubana zibone abezempilakahle bakhangeleke iBP ngoba iBP iyingozi empilweni yomuntu, umuntu uyenelisa ukugula kumbe awe nje afe ngenxa yomkhuhlane weBP ongelapheka ngokunatha amaphilisi.

Isibhedlela esakhekileyo njalo esihlanzekileyo. Kuqakathekile ukuthi ukubekanje ezibhedlela ukuze amagcikwane angamemetheki. Isibhedlela yindawo okumele iphatheke kahle. Izisebenzi ezikhangela ngokwaphandle kumele zenelise ukuhlalisa indawo yabo ihlanzekile ukuvikela amagcikwane.

Abantu bangena bephuma ezibhedlela besiya dinga uncedo, munye lomunye uhamba elohlupho lwakhe afike ancedakale aphinde njalo alubhekise ngakibo, izibhedlela ziqakathekile kakhulu empilweni zabantu.

Indawo zokwelaphela izigulane zihlanzekile njalo zakhekile. Kuyakhuthwaza ukuba kuhlale kuhlanzekile endaweni zokwelaphela ukuze kungamemetheki imikhuhlane enjengabo cholera leminye imikhuhlane

Isibhedlela esikhulu esigcina abantu abalaliswayo abangabe belemkhuhlane bagcinwe. Abanye ngabafika belatshe behambe. Le indawo ihlanzekile njalo iyakekile. Abazemphilakahle bayazama ngazo zonke indlela ukubana izigulane zithole indawo eqondileyo yokuhlala beselatshwa.

Umongikazi etafuleni lakhe ulebhuku lempilakahle elitshengisa ibizo lomuntu ogulayo, iminyaka yokuzalwa, lapho ahlala khona lalokho okuyikho okumhluphayo, ngakho umongikazi kumele abhale konke okudingakalayo

Kuhle ukubana ikilinika kumbe isibhedlela esikhulu sitholakale kulefamasi njalo khonapho ukuze abantu bathole yonke into endaweni eyodwa hatshi ukubana umuntu ethi ephuma esibhedlela ahambe umango omude ukuyadinga amaphilisi kweyinye indawo ngakhoke abayakhayo bayakha bebona ukuthi kuyatholakala endaweni eyodwa.

Kuqakathekile ukubana izibhedlela zibe lamabhakane atshengisayo ukubana lesi yisibhedlela ngoba kungaba lezivakatshi ezingakwaziyo ukubana isibhedlela esinjalo sitholakala ngaphi ngokubala ibhakane umuntu uyaba kwazi ukubana lapha kulesibhedlela.

Umuntu nxa elomhlupho emzimbeni kuqakathekile ukubana ayebonana labezempilakahle athole ukuncediswa ngoba bona bafundele ukunanzelela ukubana nxa ulohlupho oluthile welapheka kanjani

Abezempilakahle bayenelisa ukukhangela amehlo omuntu babone okuyikho okukhona. Nxa bekhangela okumyama lokhu okuphakathi bayenelisa ukutsho ukubana sekuhlaselwe ngumkhuhlane njalo babekwazi ukubana kumele kwelapheke ngayiphi indlela.

Abezempilakahle bayafundela ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini abadala. Lowo lalowo uyabe elakho akufundeleyo ukukhangela umkhuhlane. Nxa ekhangela ngokwe Cancer uyabe ekwazi ukuthi ibonakala njani njalo yelatshwa njani. Ngakho ke imikhuhlane eminengi etshiyeneyo abezempilakahle bayayifundela babekwazi ukubana yelatshwa njani.

Udokotela ofundele ngomzimba womuntu ,okhangela ingemuva umgogodla . Babekwazi ukubana umgogodla ume kanjani. Njalo umgogodla ungahlaselwa yiphi imikhuhlane . Bayafundiswa ke abantu ngendlela umgogodla ome ngayo.

Abantu abadala abahlangana lokunengi empilweni bayaludinga usizo oluvela kumongikazi njalo bayadinga ukuphathwa kahle, ubalalele uzwisise udubo alalo.

Ezinsweni kubakhona amatshe ayabe elokhu engezeleleka esibamakhulu kusukela emancane ebe elokhu engenzeleleka aze acine sesiba ngumkhuhlane lokhu kwenziwa yikunganathi amanzi amanengi lokudla ukudla okulesawudo elinengi kucina kungumkhuhlane ogulisayo

Umongikazi nxa ethe wahlangana lesigulani esilalisiweyo kumele abe lothando kiso asenzele kuhle ukuze laso sizizwe siphatheke kahle njalo nje konke kumele kwenzakale kuleso sigulani umongikazi uyakubona. Idrip iyafakwa nxa kumele afakwe amanzi, yikho ke ezibhendlela sokutholakala konke.

Kulesikhathi lapho okumele umuntu elatshwe ngokuthathwa igazi ukuze kubonakale okuyikho okumhluphayo. Ngakho udokotela uyadinga umthambo lapho angahlaba khona ukuze athathe igazi. Kumbe njalo nxa umuntu kumele afakwe idriphu uyadinga umthambo okuzahlonywa khona intambo zedriphu ancedakale.

Labo abalemkhuhlane yetshukela, kuqakathekile ukubana bahlale behlolwa ukuze kwazakale ukubana itshukela leyo ikuliphi ibanga. Nxa iphansi bathole amaphilisi aqondileyo, nxa iphezulu benelisenjalo ukuthi bayehlise.

Amadokotela afundele ukukhangela imikhuhlane ehlasela abantu asebekhulile ikakhulu imikhuhlane enjenge tshukela, iBP kanye leminye nje engazakaliyo ukuba imvelaphi yayo yiyiphi.

Kuqakathekile ukulandelela indlela oyitsheliweyo ngabo dokotela, ukubana unathe njani amaphilisi njalo amangaki, langeskhathi esiyiso okufanele uwanathe ngaso.

Amadokotela amanengi asefundele ukukhangela imikhuhlane ekhangelene labantu abadala . Imikhuhlane enjengemikhuhlane yetshukela, iBP, izinso kanye leminye leminye nje imikhuhlane . Bakhona odokotela esebekufundele khonokho ukubana kwelatshwa njani.

Kusesibhedlela lapha. Omama bahlezi emabhentshini. Unesi ukhangela umntwana emhlaba ijekiseni, emthontisela umuthi wokuvikela imikhuhlane engahlasela abantwana abancane.

Kuqakathekile ukufunda ngezempilakahle umuntu athole isithupha sakhe ukuze asebenze ezibhedlela enelise ukwelapha abantu ngendlela eqondileyo ekwazi akufundileyo akhangelele ukukwenza kuzigulane.

AmaLaboratory amanengi kulelilizwe, aselemitshina eminengi. Eyenelisa ikubona ingaphakathi yomuntu. Ibone udubo umuntu angabe elalo. Ukuze athole ukwelatshwa okuqondene lakhonokho okumhluphayo.

Ama laboratory ezempilakahle aselayo imitshina eminengi ekhangela imikhuhlane lencedisayo nje ukuze abantu belapheke bathole usizo abaludingayo emikhuhlaneni etshiyeneyo.

umtshina lo uyancedisa ezibhedlela kuma laboratory lapho okuzatshengisa konke okudingwa ngumongikazi kumbe ngudokotela lapho kuthethwe igazi kumbe loba yini ethethwe kusigulane e aboratory iyakukhangelisisa kuphume ke impumela edingakalayo

Ezibhedlela kumbe emafamasi kuyatholakala ama labhorithali lapho okwenziwa khona amascan. Kutholakale okuyikho okuhlupha umuntu emzimbeni nxa kukhona okonakeleyo isikhona imtshina ekhangelayo ubone ukubana kuphambaniseke ngaphi phakathi komuntu.

IAceton ezibhedlela isetshenziswa ukuhlikihla imi.., umzimba womuntu, lapho ezahlatshwa ijekiseni. Uhlikihlwa ngayo. Kukhitshwa ingcekeza. Athi ke, esehlatshwa. Iyasetshenziswa njalo, ukukhipha ipenda le, efaka enzitshweni. Iyingozi njalo, akumelanga ifakwe emlonyeni. Abantu, kumele bayisebenzise ngonanzelelo.

Udokotela kumbe umongikazi angeke elaphe umkhuhlane angawaziyo ukuthi yiwuphi ohlasela isigulane, ngakho ke ama laboratory ayakhangela umkhuhlane ohlasele isigulane ukuze udokotela kumbe umongikazi akwazi lapho angaqalela khona

odokotela abakhangela ngokwamazinyo bayenelisa ukusebenzisa umtshina lo bakhangele emlonyeni womuntu bakhangele amazinyo ukuthi alodubo olunjani besebencedisa ke isigulane ngendlela efaneleyo sebebonile uhlupho olukhona emazinyweni

Omama abanengi bengaba ngabazithweleyo kumbe njalo abalabantwana abancane kuqakathekile ukubana bahlolwe umkhuhlane weBP. Bakhangelwe ukubana iBP yabo ingabe iqansile kumbe iqondile ukuze bavikeleke.

Kuqakathekile ukuba omama abalabantwana bayehlolwa ezibhedlela baphiwe amajekiseni aqondileyo ahambelana lalokhu abakuzwayo benelise ukuvikela abantwana abancane lapho besamunya

Isibhedlela esilezinto ezinengi zokusebenzisa siyancedisa kakhulu amadokotela labantu abazokwelatshwa kulokuthi umuntu atshelwe ukubana aye kweyinye indawo yokuncedakala aphinde futhi aphenduke kuleso sibhedlela lapho okuyabe kuswelakala khona izinto zokusebenzisa.

Imitshina enjangale iyadingakala ezibhedlela ukuze izigulani ezidinga ukuncediswa kukhangelwa imikhuhlane engabonakala ngale imitshina zincedakale. Ngakho izibhedlela zimele zibelayo imitshina efana lale.

Esibhedlela kulezinto ezinengi ezisetshenziswayo nxa kuselatshwa umuntu, izinto ezinjengezigelo, ama gloves, lakho okunye okutshiyeneyo okuncedisa amanensi lamadokotela ukubana bengabambi izinto ngezandla basebenzise ama gloves ukuze bangangenwa ngamagcikwane atshiyeneyo

Lokhu kuncedisa umuntu oqamuke unyawo kumbe lamathambo agobileyo uyagqokiswa ukuze kuhlale kubambe amathambo okwesikhathi soneso esiyabe sitshiwo ngudokotela ngemva kwalokho besekukhitshwa ke amathambo eseqondile.

Izibhedlela ezinengi sezilayo imitshina yoku khangela imkhuhlane etshiyeneyo. Izigulane sezithi zingafika esibhedlela zithole uncedo olulingeneyo njalo kungabi lohlupho lokutshelwa ukuthi umtshina onje awutholakali

umtshina lo uyenelisa ukubona ingaphakathi yelihlo ,uyenelisa ukukhangela ukubana ilihlo lona livele lilohlupho bani ukuze nxa seliselatshwa kukhangele khona kanye okuyikho imbangela ngakho ezibhedlela sekwaba ngcono sekulemitshina eminengi encedisa abantu ekwelatshweni

lento isetshenziswa nxa kusenziwa i skull surgery iyancedisa ekutheni omongikazi babone kahle kahle ukubana isigulane silohlupho ngaphi kwakhona ukuze baqonde kahle kahle konke okumele bakulandele

Ezibhedlela sokwaba lemitshina etshiyeneyo iyangokuthi ulodubo luphi, bayakungenisa kulowomtshina bakhangele okuyikho okukuhluphayo, ngakho ke umuntu angafi esemakhaya asambeni ezibhedlela kuyetholakala okuyikho okusihluphayo emizimbeni ngoba imitshina ekhangelana lemikhuhlanevetshiyeneyo ikhona.

Udokotela obona ngokwamazinyo kube kumele abelakho okokusebenzisa ukuze abambe kuhle izinyo elibuhlungu njalo abonise konke okungabe kulihlupha. Nxa libolile kumbe lidinga ukugcwaliswa lilezikhala, konke lokhu kuyamsebenzisa ekuncediseni abagulayo.

Ezibhedlela kulemitshina encedisa abantu eminye ngeyokukhangela ukubana temperature ikhwele okungakanani lapho isgulani sihamba siyafakwa ekhwapheni ukuze kukhanye ukuthi temperature ingaphi abeseqalisa ukungcediswa ngendlela efaneleyo

Izibhedlela ezinengi sezilayo imitshina encedisa ukukhangela imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, kungaba ngumkhuhlane ohlasela ingaphakathi yomuntu engeke ibonakale egcekeni. Seyikhona imitshina engabona konke okufihlakeleyo okuhlupha umuntu.

Omama abazithweleyo bayenelisa ukuya ezibhedlela bayekhangelwa yilokhu esithi yiscan kutholakale ukubana ulomntwana oyini kumbe hlupho bani olusemzimbeni olungabe lucatshile kodwa umtshina lo uyenelisa ukubona okuyikho okungaphakathi.

Indawo yokwelaphela izigulani kuqakathekile ukubana ihlale ingehlanzekileyo izinto eziyizo esisetshenziswa lazo kumele zigcinwe endaweni ehlanzekileyo zihlale lazo zingela magcikwane azacina ethelela imkhuhlane abantu abozodinga uncedo.

Abantwana abancane abasanda kuzalwa isikhathi sonke nxa besiya esibhedlela ukuyakhangelwa ukuthi sebekhule okungakanani bayakhangelwa ubude bakhangelwe lendlela umntwana asekhule ngayo yikho ke izinto ezinjengalezi zisetshenziswa ukubona ukukhula komntwana osanda kuzalwa.

Abangabe bebulawa ngamazinyo ezibhedlela sokukhona imitshina efakiweyo ukubana ikhangela amazinyo ukubana aphambaniseke okunganani limitshina iyabona konke okungaphakathi komlomo okungabe kuphambanisa amazinyo besebencedisa ke ekubeni nxa livele selibolile likhitshwe kumbe lelatshwe izinyo ngendlela efaneleyo.

Izigulane ezingenelisiyo ukuzihambela ziyaphiwa izihlalo zokuhlala ukuze bayefikiswa lapho abazathola khona uncedo kumadokotela kumbe kubomongikazi. Ngakho izitulo ezinjengalezi ziyadingeka ezibhedlela.

Umtshina lo uyancedisa ukukhangela udubo olungaba phakathi emzimbeni. Kungabe ngumama uyakhangela isibeletho umtshengise laye azibonele ukubana kuyini okwenzakalayo. Especially nxa sikhangela ngabo cervical cancer siyenelisu kuwusebenzisa umuntu azibonele yedwa.

Izibhedlela zilemitshina eminengi ekhangela okutshiyeneyo, nxa kulizinyo, kulemitshina eqondane lakho, nxa kuyindlebe kulemitshika eqondane lakho, ngakho leyo mitshina ihlala ihlanziwe ukuze ingabi legcikwane nxa sebesebenzisa ebantwini ibe yimitshina efaneleyo.

Umuthi lo uncedisa ukwelapha umkhuhlane oqondane leskini lapho othola umuthi esiba lamabhundu amaqhubu aphomb'ukuphima emzimbeni uyelapha ke lawo maqhubu.

Amaphilisi manengi kakhulu kwezempilakahle .Abafundisiweyo ngezamaphilisi balakho ukwazi ukubana leli philisi lelapha umkhuhlane onje .Ngakhoke manengi kakhulu amaphilisi ayenziwayo yilabo abafundele ezamaphilisi .

Amaphilisi la ancedisa ukuhamba kwegazi emzimbeni , umzimba ungabalawo ama amino acids ancedisa lokho njalo ayatholakala okunjengenyama , amaqandablokunye nje okutshiyeneyo

Abantu ablomkhuhlane wekhensa esegazini, bayancediswa ngalo umuthi ukuze ikhensa leyo ingamemetheki egazini. Uyancedisa kakhulu. Ngakho abantu abawudinge bathole uncedo nxa belohlupho lwekhensa etholakala egazini.

La ngamaphilisi ancedisa ukubana emzimbeni konke kume kahle, umuntu ahlale eku mood eqondileyo, athole ukulala okukwanileyo, njalo le production system yakhe ihamba kakuhle, njalo amaphilisi lawa ayancedisa endaweni ezinje

umuthi lo uyathontiselwa elihlweni kusiya ngokuthi udokotela uthe uthontiselwa kangaki uyancedisa ukusiza ukubona uhlupho olubonakaleyo elihlweni ngoba lezi insuku amehlo ayakhangelwa kubonakale okuyikho okuhluphayo lomuthi oyiwo ofanele lolu dubo

Imithambo yegazi ilakho ukufa kumbe ukulimala kubangelwa yizinto ezinengi emzimbeni. Kulemikhuhlane enjenge mkhuhlane wetshukela ulakho ukubulala imithambo yegazi. Ngakho umuntu kumele ahlale ekwazi ukuthi eyakhe ime njani.

Kulendawo ezinengi lapho okulomkhuhlane we Malariya. Ngakho ke abantu kumele bazivikele. Nxa umuntu ezahamba endaweni eyazakala ngomkhuhlane weMalariya, kumele athathe amaphilisi okuzivikela, ukuze lapho efika kuleyo ndawo angabanjwa ngumkhuhlane weMalariya.

Kulemithi esebenziswa ezibhedlela lakuma pharmacy ukukhangela imikhuhlane etshiyeneyo ngakho iyasetshenziswa uku tester kumbe ukuthi kubesegcekeni ukubana umuntu ubulawa yiwuphi umkhuhlane.

Umuthi lo uyasebenza kakhulu ebantwini abalama alejizi ozathola enwaya amehlo kumbe esesiba lamakhovula agelezayo kusenziwa yikuhluma kwezihlahla kuyancedisa ukubana kuphele.

Umkhuhlane wetshukela ngumkhuhlane omubi kakhulu ngoba umuntu engawa noma ngasiphi isikhathi itshukela ikhwelile kumbe iyehlile asisebenziseni imitshina yokukhangela ukuthi itshukela likhwelile kumbe liyehlile sinathe amaphilisi ngendlela eqondileyo kusiya ngokuthi itshukela iphansi kumbe iphezulu.

Umuthi wokuthontisela elihlweni nxa llilihlo lilodubo kumele umuntu olodubo lwamehlo agijimele esibhedlela aqondiswe kahlekahle ukuthi uthela kangaki njalo ngasiphi isikhathi elihlweni .

Umuthi lo usebenza kakhulu emuntwini olomkhuhlane weheart burn kumbe njalo amaulcers esiswini. Uyelapha kakhulu ebantwini abalemikhuhlane enjengaleyi, nxa umuntu elamaAcids esiswini uyawusebenzisa.

Nxa ulomkhuhlane emzimbeni uyagcobisa ngalomuthi ngemva kokugeza uyagcoba umzimba wonke ukuze uphele lowo mkhuhlane onjenge ezema.

Umuthi lo uyancedisa isigulane nxa umuntu ekwehlela kumbe elehlupho lwesifuba. Uyanatha umuthi lo athole uncedo ngakhoke izigulane ziyakhuthazwa ukubana zidinge umuthi onje lapho zikwehlela kumbe zilohlupho lwesifuba.

Amaphilisi la ancedisa ukuqeda ubuhlungu ikakhulu ebantwini abangabe bebulawa yi cancer kumbe iarthritis kuyancedisa ukubana ubuhlungu buphele ebantwini abalemkhuhlane enjengaleyo.

Kuqakathekile ukuhambisa abantwana abancane kwezempilakahle ukuze bathole imithi ebavikelayo lapho umizimba utshisa ikhona imithi ebenza baphole bakhule kahle bengabantwana abaqinileyo.

Amaphilisi lawa ngawokuncedisa abantu abalesifo setshukela ukuze ihlale isezingeni eliqondileyo ingabi phezulu kumbe phansi. kukhona abathakazelela okuletshukela bangadobha iphilisi bamumuze ukuze itshukela labo lihlale liqondile.

La ngamaphilisi aqeda idiphureshini kumbe ukwesaba emuntwini nxa uhlangene lohlupho lokwesaba kumbe idiphureshini natha la amaphilisi akuncede.

wonke umuntu olohlupho lwenqondo kumele afinyelele esibhedlela ayethola uncedo olufaneleyo akhona amaphilisi okulalisa inqondo nxa kuyikuthi umuntu ulohlupho lwenqondo uyaphiwa amaphilisi ulale

Abantwana abakubanga leli bakhangelelwe ukubana kulemikhuhlane engabahlasela ngakhoke bayahlanganiswa abantwana bonalabo bafundiswe ngemikhuhlane engahlasela leli banga labantwana bahlale besazi njalo besilungiselele ukubana nxa bethe babona umkhuhlane onjalo bathole uncedo kwabezempilakahle.

Abantwana abazelwe inyanga zingakakwani balakho ukugcinakala esibhedlela ngoba kulabodokotela abafundele khonokho ukukhangela abantwana abancane abazelweyo labazelwe inyanga zingakakwani ukuze bagcinakale njalo bakhule.

Bakhona abantwana abakhulu belobulima emzimbeni bafuna ukuncediswa kungabe yibulima enqondweni kungabe yibulima ezandleni kumbe enyaweni bayaludinga uncedo ngakho kee abenelisayo balakho ukufinyelela kulezo zimuli ezidinga uncedo.

Abezempilakahle bayadingelwa izikhwama ezenelisa ukuthwala kungabe yimithi, kungabe ngamajekiseni, lapho bephuma besiyahlaba abantwana, kumbe nxa kukhona okuthe kwamemetheka, bayaphuma bethwele izinto abazozisebenzisa ngezikhwama ezingengalezi.

Leli libanga lenfundiso ebantwaneni abazalwayo besiya kuma ku 18years. Befundiswa ngokukhula langakho konke okungahlasela umuntu aze afike kuleli banga. Ngakhokhe abantwana bayafundiswa ngezempilakahle.

Abantwana abancane bayenelisa ukuzalwa belohlupho, ngakho ke odokotela abafundele impilakahle yabantwana abancane bayenelisa ukudingisisa okuyikho okuhlupha umntwana bakulandelele esesemncane. Ancedakale nje aphile.

Izinga leli ekukhuleni kumele linakekelwe kukhangelwe ukubana umntwana ukhula kuhle amathambo akhe akhula eqondile njalo akhule engumntwana owenelisa ukwenza okwenziwa ngabanye ngakho ke izinga leli kumele linakekelwe kakhulu.

Umdlalo wokubhukutsha ngomunye wemidlao oqakathekileyo kakhulu owokuzilibazisa owenza abaphumelelayo bathuthuke besiyafika kwamanye amazwe ngenxa yalo umdlalo wokubhukutsha.

Abantwana kumele bahlale bezivocavoca ukuze imizimba yabo ikhule uqinile lamathambo abo ajayele ukwenza izinto ezitshiyeneyo ngakho kumele bahlale besenza ama exercises ukuze bakhule kahle.

UMongikazi okhangela ngokwegazi emzimbeni womuntu uyalithatha igazi lomuntu alihlole kutholakale ukubana igcikwane elingabe likulelogazi yiliphi. Umuntu abesetholake ukwelatshwa

Umongikazi obelethisa omama uyenelisa ukubana athi eseyemukele umntwana amgoqele ngalokho okufaneleyo amenze konke okufanele kwenziwe emntwaneni osanda kuzalwa engakabiselwa kunina.

Nxa umuntu esiyakwelatshwa kuyadingakala ukuba athathwe igazi kubonakale umkhuhlane ongabe umhlasele. Igazinliyakhangelwa emtshineni kubonakale igcikwane elingabe lisemzibeni womuntu abesethola uncedo ke alapheke.

Umntwana lo uyahlolwa emehleni ukubana kungabe kukhona okumhluphayo. Nxa kuthe kwatholakala okuphambanise amehlo, uyelatshwa ngedlela efaneleyo.

Umuntu osebenzela eLab kumele abelolwazi lokukhangelisisa izinto. Kungabe kukhangelwa igazi, kungabe kukhanhelwa umnchemo womuntu, noma yini okumele itshengisiswe kubonakale okuphakathi. Bayenelisa ke abakufundeleyo ukungena eLab besebenzisa imitshina efaneleyo bedingisisa.

Abafundela ezempilakahle, balethuba elikhulu elihle kakhulu elokufundela izinto ezisthiyeneyo, ngakho kuyangenwa emalabhorethari, lapho okusetshenziswa khona imitshina ngendlela efaneleyo, kudingisiswa khonokho ngezifundo sabo.

Nxa umuntu eseskolweni sokufundela ukuba ngudokotela kulento ezinengi azisebenzayo, ehlanganisa lokhu lalokhuyana kumkhiphela lokho akudingayo. Kuqakathekile ke ukuhamba eskolo uzithuthukise ngezempilakahle.

Umongikazi uyafundiswa indlela okumele ahlabe ngayo ijekiseni . Uyafundiswa ukubana kumele abambe njani inalithi leyo lokuthi kumele itshone kanjani emzimbeni womuntu abesedonsa ke afake lowo muthi okumele ungene phakathi.

Nxa umuntu eyisigulane, uba lethemba kubonabo abamncedisayo ngakho omongikazi kumele babelothando kuzigulane, baziphathe kuhle balalelisise udubo lwabo bamncedise ngendlela eqondileyo.

Abantu abahlutshwa ngamazinyo kumele baphange bayethola uncedo kulabo abafundele ukwelapha amazinyo. Nxa izinyo selibolile liyeneliswa ukukhangelwa ukubana imbangela kuyini likhitshwe ukuze amanye lawo angalandeli. Ngakho asambeni siyencedwa ngabodokotela bamazinyo.

Isigulane kumele siphangise siyebonwa lokhu okuhluphayo emzimbeni. Sibhalelwe amaphilisi afaneleyo, sihambe efamasi siyethola amaphilisi lawo ayabe ebhalwe ngudokotela. Aqondane lalowo mkhuhlane abhekane lawo.

Umtshina uyancedisa umuntu olohlupho lwamehlo , udokotela uyakhangela olohlupho amncedise ukubana ilihlo lilenkinga bani abasemnika uncedo olufaneleyo.

Amafamasi amanengi ayabe ebhaliwe ibizo okutshengisa ukubana ikuyiphi indawo. Umuntu olayelwayo kulula ukubana atshelwe ukubana aqonde esunrise famasi lokuthi itholakala kuyiphi indawo .Ukuze athole uncedo .

Imithi le incedisa omama ikakhulu ukwelapha imkhuhlane etholakala ezithweni zabomama zangaphansi. Iyancedisa kakhulu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

I"pharmacy" le ilemithi eminengi engancedisa abantu abagulayo .Lapho umuntu ethe wahamba esibhedlela uyabhalelwa umuthi okumele ayewuthenga abeseqonda ke e"pharmacy" esiyathenga lowo muthi ohambelana lomkhuhlane alawo.

Ifamasi elemithi etshiyeneyo iyancedisa kakhulu umphakathi lapho umuntu esiza ukuzodinga uncedo ngomuthi lo oyabe ewutshelwe ngamadokotela ukubana bawuthenge bayancedakala abantu.

Amabhakane atshengisa indawo ukubana kulekhemisi endaweni engaka aqakathekile ngoba abantu basuka babekwazi lapho okumele baqonde khona lapho bedinga uncedo ikakhulu nxa umuntu efuna ukuthenga amaphilizi ibhakane liyakulayela likutshengise kuhle ukubana ikhemisi iyatholakala.

Ifamasi le ilemithi eminengi engancedisa izigulane. Lapho isigulane size esibhedlela sigula singathola umuthi ofaneleyo oyiwo odingakalayo owokuncedisa lesisigulane.

Lo ngumuthi osebenza ukuvimbela ama acids esiswini ukubana angagcwali. Uyancedisa kakhulu njenge omeprazole, uyasebenza ukubana umuntu angabi lama acids kakhulu emzimbeni, ngoba ama acids ecina esiba ngumkhuhlane.

Ifamasi le ilemithi eyabantu abatshiyeneyo, imithi eyabantwana iyatholakala, eyabadala iyatholakala, leyokukhwehlela yonke iyatholakala. Kuqakathekile ukubana amafamasi abe lemithi eminengi ezancedisa abantu kumikhuhlane abalayo.

Indawo ezithengisa imithi yabantu abagulayo kumele zihlale zigcwalisiwe njalo kutholakale imihlobo yonke nje etshiyeneyo yemithi ehambelana lezigulane lendingeko zazo.

Izibhedlela ezinengi ziluncedo ebantwini kuyatholakala imithi etshiyeneyo. Umuntu nxa elakho okumhluphayo kumele agijimele esibhedlela lapho azathola khona umuthi epharmacy lapho azathola khona umuthi ongamncedisa kulokho okumhluphayo. Ngakho asambeni ezibhedlela siyencedakala.

Kukalutshwana ukuthi umuntu ogulayo ahambe e pharmacy ayeswela umuthi ohambelana lalowo mkhuhlane alawo ngakho ama pharmacy amanengi afakiwe imithi ehambelana lemikhuhlane etholakala ebantwini a atshiyeneyo.

Abantu abahlangana lodubo lokugoba kwamathambo kumbe ukuqamuka emzimbeni bayenelisa ukuthola imfanelo eziqondileyo kumapharmacy. Kukhona okungenza ukubana amathambo ahlangane ngokufakwa emuntwini.

AmaFamasi kumele kutholakale imithi yonke ekhangelane lezigulane lemikhuhlane etshiyeneyo kufanele nxa isigulane sisiza efamasi sithole ungcedo ngendlela efaneleyo.

Abezempikahle babalaso isikhathi sokubana bahlangane lomphakathi bafundise abantu imikhuhlane abangahlangana layo, babatshengise lokubana nxa umuntu esethe wahlangana lomkhuhlane othize kumele agijimele esibhedlela athole uncedo.

Abezempila kahle nxa bethe babiza abantuukubana bazofundiswa ngezempila kahle kumele abantu bagijimele khona bafundiswe ngokuziphatha kuhle kumbe langemikhuhlane engabe isimemetheka endaweni ukuze abantu benelisa ukuvikeleka kuleyo mikhuhlane

Abantu bahlezi lapha belalele ngezempilakahle lapho abatshelwa khona belimukiswa ngemikhuhlane lendlela yokuziphatha kahle ukuze umuntu angabambi igcikwane, kungaba ngelizayo kumbe eselivele liqale ukumemetheka.

Abantu asebekhulile kuqakathekile ukuba bavakatshele ezibhedlela bayekhangela umkhuhlane we bp ukubana awukabahlaseli yini emzimbeni babe lempilakahle.

Abezempilakahle bahamba befundisa abantu ngendlela okumele baziphathe ngayo langemikhuhlane ekhangelelweyo. Nxa kuthe kwamemetheka umkhuhlane, bayagijima ebantwini bayebafundisa okumele bakwenze ukuze bavikele lowo mkhuhlane osukhona.

Abantu bayafundiswa indlela eyokuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo lokwaziswa ngendlela okumele baziphathe ngayo ukuze bavikeleke kweminye imikhuhlane ngakho kuqakathekile ukuhlanganela labezempilakahle abantu befundiswa ngokuziphatha okuqondileyo.

Umphakathi unxusiwe ngabezempilakahle bekhuluma ngendlela abantu okumele baziphathe ngayo lapho kukhangelelwe imikhuhlane etshiyeneyo, bafundiswe babe lolwazi ngendlela imkhuhlane engena ngayo emuntwini.

Amabhakane la afundis abantu ngokubana kulomkhuhlane othathelwanayo ngezemacansini ngakho abantu kumele bananzelele bangagijimeli ukuya emacansini ngoba bengatholi imkhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukubana umuntu ongumama afundiswe ngendlela yokuziphatha kahle ukuze enelise ukuba labantwana ngesikhathi afisa ngaso hatshi ukuphonguzala noma nini kodwa umuntu uyenelisa ukuzikhethela ukuthi ufuna abantwana abangaki abesethola ke uncendo lokunatha amaphilisi azavimbela ukubana azithwale

Umama uyafundiswa ngempilakahle yakhe, afundiswe njalo ukubana abantwana bakhuliswa kanjani, aphinde afundiswe njalo ukubana uyenelisa ukwenza abantwana abalutshwana ngokusebenzisa okuthiwa yi family planning. Konke lokhu yimfundiso etholakala ezibhedlela.

Umama ojabulileyo owaziyo ngomzimba wakhe okwaziyo ukubana kumele aziphathe njani ukuze abelempila kahle uyadinga ulwazi ngomzimba wakhe abekwazi okufane akwenze ngesikhathi esifaneleyo yikho kuqakathekile ukufunda nge reproductive health.

Ekukhuleni kuqakathekile ukuba lemfundiso ngokuthi umuntu ukhula njani kuyini okutshintshayoemzimbeni wakhe nxa efika ebangeni elithize lokuthi kwenzakalani nje empilweni, afundiswe abekwazi angamangali nxa sokusenzakala ngendlela okungenzakala ngayo.

Omama bafundiswa ngezempilakahle yabo banikwa lokokuzivikela ukubana bangazithwali kungasiso skhathi esifaneleyo. Bayafundiswa omama ngendlela okumele baziphathe ngayo ukuze baphile impilo ende.

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukubana bathole ukudla okuhle okuzenza abantwana abasesiswini bakhule kahle, labo njalo bengahlaselwa yimikhuhlane kuze kufike isikhathi sokubana babelethe.

Omama abanengi sebezimisele ukuba bayebonana labezempilakahle bafundiswe nge health yabo omama, bafundiswe njalo lokunatha amaphilisi okuvikela ukuba labantwana abanengi. Yikho omama abanengi bathola imfundiso ephezulu lapho bevakatshela ezibhedlela.

Ezemidlalo ziqakatheke kakhulu ngakho ke umuntu kumele abone ukuthi nxa esenza ezemidlalo uba lamanzi eduzane ukuze angabi ledihayidrashini ngoba lapho egijima uyaginqa amanzi amanengi ephuma emzimbeni.

Umbalisi obona ngezama. sports ezikolo .Kumele abone ukuthi ulayo ikit yonke le ezisetshenziswa lapho umfundi esethe walimala .Kungabe kugijinywa kumbe kudlalwa ibhola umfundi engenyela .Ngakho umbalisi kumele abelakho okukwanileyo ukuze asebenzise nxa sokuthe kwaba lengozi .

Nxa usebenza umsebenzi okwenza utshone uhlezi esitulweni kumele uyenze ama ekhsesayizisi anjengalawa ukuze uyelule amathambo angatshoni ehlezi indlela eyodwa nsuku zonke.

Odokotela abafundele ukukhangela ezama bhonzo, kanye lokuthi imzimba yethu isebenza njani, bayenelisa ukukhangela ukubana edolweni kambe kungabe kulo hlupho bani. Nxa ususelatshwa, welatshwa kukhangelwe khonokho okuyikho okukuhluphayo edolweni, kumbe emathanjeni omzimba.

Umtshina lo uncedisa ukubana isigulane lo Dokotela bakhulumisane bengekho ndawonye bengabonani kodwa bencedisane bekhuluma omunye ekweyinye indawo. Ngakho uyancedisa ukubana abantu bathole uncedo loba bekuyiphi indawo .

Lezi insuku sekule ndlela zokufunda ngezempilakahle abantu besebenzisa i internet besebenzisa lama khompuyutha balakho abantwana ukufunda ngezinto ezenzakala empilweni besebenzisa i internet esithi yibulembu.

I Eden care Yi insurance yezempilakahle umuntu uyenelisa ukuyisebenzisa ukuze elayetshwe esebenzisa leyo insurance khampani imisebenzi Kanye lezigulane ziyenelisa ujwelatshwa zisebenzisa I Eden care, abanye abahambayo besiya Kuma cross border bayenelisa ukwelatshwa besebenzisa yona.

Sekukhona imitshina esetshenziswa ngamadokotela labomongikazi isebenza ngendlela yokuthi isigulane sisekhaya umongikazi esesibhedlela bayakhuluma, baxhumane, bakhulumisane ngendlela abangancedisana ngayo, umongikazi ancediswe.

Lo ngomunye umuthi owelaphayo emzimbeni womuntu. Ngakho ke kumele abantu badingisise ngemithi yesintu, ngoba iluncedo olukhulu ebantwini. Kumele udingisise ukuthi isihlahla lesi selaphani, njalo sisetshenziswa njani?

Isihlahla lesi singumuthi ongelapha imikhuhlani yabantu emzimbeni kumele badingisise abantu ngezihlahla eziqakathekileyo ezelaphayo. Ngoba imithi kwesinye isikhathi ingadula kodwa ukungena nje egangeni umuntu azitholele umuthi ongamelapha emkhuhlaneni angabe elawo kungcono.

Ijinja iyelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo iyahlanyelwa abantu bayenelisa nje ukuyihlanyela ngekhaya belatshwe emikhuhlaneni enjenge B.P leminye eminengi etshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukubana abantu balime ijinja.

Izihlahla ziyimpilo njalo ziqakathekile empilweni zabantu bakhona abantu abafundele ngezihlahla ezelaphayo lokubana isihlahla esithile selapha umkhuhlane wuphi kuqakathekile ke ukusebenzisa izihlahla imvelo yethu ekwelapheni imikhuhlane.

Sekukhona izihlahla ezinengi ezivele zikhona lasendulo ezelapha imikhuhlane etshiyeneyokuqakathekile ukuthi abantu bazi invelo yabo bafunde ngezihlahla ezingabasiza emikhuhlaneni etshiyeneyo

Imithi yesintu iluncedo kakhulu emikhuhlaneni eminengi, isisenziwa layo nje ifanane laleyi ethengwa ezitolo ngakhoke kumele abantu bayenelise ukusebenzisa imithi yesintu bancedakale kunhlupho abalazo emzimbeni.

Izihlahla zinika impilo ngakho kuqakathekile ukubana sizilondoloze. Sibezazi njalo izihlahla ezitshiyeneyo, eziluncedo ebantwini. Sezizinengi izihlahla bezelapha imikhuhlane etshiyeneyo, okudingekayo lulwazi ebantwini.

Icena I aloe isebenza izinto ezinengi sebeyenelisa abantu ukwenza imithi eminengi etshiyeneyo nge aloe icena liyelapha liyelapha inkukhu liyelapha abantu abalemikhuhlane etshiyeneyo ngakhoke imvelo iqakathekile ekuphileni kwabantu.

izihlahla ziyimpilo ngakho kumele sizilondoloze ukuze sithole impilaskahle kuzo sidinge njalo ulwazi olukhulu ngokuthi zisetshenziswa kanjani abantu bakudala babevele bekhula beqinile besebenzisa izihlahla babegebha benatha impande benathe amahlamvu baphile kuze kube phakade

Isihlahla lesi kwezinye indawo sithathwa njengokula olumila nje emasini kodwake sona silocedo, siyadliwa njalo sisincedisa abantu emzimbeni ngokunika iphurotheni. Ngakhoke abantu kumele babekwazi ukubana yisihlahla esiqakathileyo emphilweni.

Izihlahla ziyimpilo. Abantu kumele bafunde ngezihlahla ezelaphayo. Zikhona eziyingozi ebantwini, zibekhona eziqakathekileyo ezelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini.

abantu kumele bedingisise kakhulu ngezihlahla ngoba izihlahla zelapha, zelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo umuntu kumele abelolwazi ukubana isihlahla esinje silapha kuphi umkhuhlane njalo kuleso sihlahla kusetshenziswani amaxolo, amahlamvu kumbe impande

Iluba leli lingumuthi wesintu kuyadingakala ke ukubana abalolwazi lwemithi yesintu bancedise ukuze abantu bencedakale ekwelatshweni imikhuhlane etshiyeneyo.

Lo ngumhlobo wesihlahla oncedisa abantu ukubana bathole u Vitamin A loVitamin C. Konke okwesihlahla lesi kuyancedisa, abantwana, mahlamvu, amaxolo kanye lempande konke kuyasetshenziswa esihlahleni lesi. Kuluncedo kakhulu.

Izihlahla ezinengi seziselapha imikhuhlane etshiyeneyo kwakuvele kunjalo lasendulo kuphela lezi insuku abantu bebengelalulwazi kodwa abanengi bayaphila ngezihlahla njalo kumele sizilondoloze ukuze sithole impilo

Esintwini kulezihlahla eziyimithi encedisayo. Yebo zikhona ezibulalayo zibekhona eziluncedo kusiya ngokuthi umuntu ulodubo bani. Inyanga ezinengi labantu nje jikelele bayazazi izihlahla ezelaphayo okuba sisetshenziswa njani.

Imithi yesintu iyamncedisa kakhulu ekuphileni kwabantu. Inyanga ezinengi ziyayazi imithi njalo imithi yonke le ngamunye ngamunye inyanga iyabe isazi ukuba lo usebenza ukulapha lokhu, lo usebenza kanje ngendlela afundiswa ngayo.

Izihlahla ziletha impilo ebantwini. Kuqakathekile ukuba abantu babekwazi ukubana izihlahla ezinengi ziyelapha, lokwehlisa ibanga lokugula lokuswelakala kwezimali zokuya ezibhedlela. Ngakho abantu kumele bafunde ngezihlahla ezibagombolozeleyo.

Amahlamvu la ayencedisa emikhuhlaneni etshiyeneyo. Ngakho ke kumele abantu balandele indlela okumele bawasebenzise ngayo. Nxa kumele abiliswe, kumele bawabilise banathe isilinganiso esiyiso esifaneleyo

Izihlahla ezemvelo ziyancedisa kumpilakahle yomuntu kuyadingakala ukuba abantu bakwazi ukuzisebenzisa. Amahlamvu,,amaxolo lempande kuyancedisa kakhulu kulezinsuku kumpilakahle yabantu.

I Asima ngumkhuhlane omubi kakhulu empilweni yabantu. Ngakho lesisihlahla siyenelisa ukwelapha lumkhuhlane. Asidingeni kakhulu ukuba sitshenziswa njani lesisihlahla ukuze bonke abale asima baphephe kulo umkhuhlane.

Abantu bayaphila bazivikele emikhuhlaneni besebenzisa izihlahla ezemvelo ebe zisetsenziswa ekadeni ngakho ke kunengi esingakufunda ezihlahleni ezemvelo okungasivikela kusenze siqine okunye ngokudliwayo okunye ngokwelapha imikhuhlane.

Amahlamvu la awonyisiweyo ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo, kuqakathekile ke ukuba abantu bazi ukuthi ezo ezemvelo ziyelapha njalo ziyancedisa ekumpilakahle yabantu.

Isihlahla lesi siyancedisa kakhulu. Izihlahla ziyimpilo ngakho umuntu olesihudo uyenelisa ukuthatha amahlamvu afake emanzini abesenatha ke amanzi akhona azamisa isihudo.

Isihlahla lesi siqakathekile kumpilakahle. Singavuthwa abantwana baso abaphakathi bayadliwa. Bayavikela emikhuhlaneni. Ikakhulu emehlweni, abantu kumele babezazi izihlahla lokuthi zisebenza njani empilweni.

Izihlahla ziyimpilo , amahlamvu e avocado ayenelisa ukungezelela igazi emzimbeni ngakho ungawathatha uwabilise ubusuthatha inkomitsho yamanzi abilileyo unathe ukuze igazi lingezeleke ikakhulu omama abazithweleyo liyengezela igazi emzimbeni

Isihlahla lesi siyasebenza kakhulu e west Africa emazweni anjenge Asia , siyancedisa nxa umuntu ele diarrhea kumbe elamawemusi emathunjini kumbe elezilonda emlonyeni , intanga zakhona yizo ezisebenzayo ukwelapha amehlo , amahlamvu ayadliwa njengemibhida nje siluncedo kakhulu

Isihlahla lesi siyelapha njalo siyenelisa ukuvikela emikhuhlaneni abantu kumele bafunde bebekwazi ngezihlahla ezemvelo ukuze benelise ukwelatshwa bengakhiphanga imali

Kuqakathekile ukulodoloza invelo ngoba izihlahla isihlahla lesi siyelapha njalo kumele sisigcine kahle ukuze Abantu basizakale emkhuhlaneni etshiyeneyo invelo iqakathekile kakhulu empilweni lezinsuku

Izihlahla ziyimpilo, ziyenelisa ukugigwa kukhitshwe umuthi ozancedisa ekuguleni emkhuhlaneni etshiyeneyo. Ngakho asiqakathekisenini izihlahla ngoba ziyimpilakahle ebantwini. Nxa kulomkhuhlane okuhluphayo, dingisisa ngezihlahla esaziphiwa nguMlimu ezingaselapha.